Wen pikin dey choke, e mean sey where di pikin dey use take dey breathe, something block am. Many tin fit block am. E fit be di food wey di pikin dey eat dat time, or e fit be any small toy or any small object wey di pikin dey use take dey play as at dat time. And dis kind tin fit kill di pikin becos pikin wey dey choke, e no go fit dey cry, e no go fit make noise, e no go fit cough, e no go fit breathe. So wen you notice dis kind tin, e mean sey di pikin dey choke. And e good to know wetin pesin fit do if e see dis kind tin wey dey happen. E dey happen wen pikin dey eat or wen pikin dey play. So, to prevent any choking to happen to any pikin, if you wan feed di pikin, you go make sure sey di food, you dey cut am small small dey put for di pikin mouth, and you go remove any small tin or small object wen di pikin fit mistakenly use take swallow. E get different tins wey be sey you go fit do wen you notice sey di pikin e dey choke. Dem sey call one method ‘’back blow’’, dat is to blow di pikin for di back. How you go do am? You go carry di pikin fit stand; anyone wey you fit do. Either you go put am for your lap or for your forearm. If na di lap, you go use your hand take support di pikin head or im leg. If na di forearm, you go use dat same forearm, which is di hand of di forearm, to take hold di pikin head and neck make e high small, then you go come use di other of your hand to take knack di pikin middle of back, wen dey between wetin Oyinbo dey call ‘shoulder blade’. You fit dey knack am, dey check di pikin mouth whether wetin block di airway don come out. If you notice sey e never come out, you go fit still use dis other method wey dem dey call ‘’chest thrust’’. Dis one, you go put di pikin head face down, then you go con hold di pikin head and di neck wit di hand wey you take use take face am down. Then you go con use di other hand take put two finger for di pikin chest. You go come dey press am up to like five times. E fit no reach five times. If you try dis method e no work, you go con call pipu for help, or if you get any hospital emergency number, you go call dem make dem come help you.

When person get for im body wetin Dey waka from one body to another person body and de come put dat person wey get dat kin tin wan Dey waka koruke from one body to another body for one kin place wey b sey another person wey e Dey okay no go fit enter dat place na only the doctor and the nurse wey Dey treat dat person na in go fit enter dat place and even de doctor and de nurse dem go protect dia body so dat as dem Dey treat dat person wey get dat kin thing wey Dey waka koruke from one body to another e no go fit enter dia own body as dem Dey treat the person na dem Dey call isolation person wey get dat kain thing wey Dey waka from one body to another body na oyinbo pipu Dey call corona virus in short name dem Dey call am covid 19 dis kain sickness im shelle for de year 2020 e get some kain things wey go show for de person wey get dis kin tin wey Dey waka from one body to another body im nose go Dey rush water like say na tap im body go Dey hot like say na fire e Dey na so e go just Dey cough anyhow anyhow im breathing e go be like say person hold in nose im no go fit Dey breath well im throat go Dey pain am well well many oda things still Dey to show sey dis kin tin Dey de person body when person see dis kin tin for im body e good say make di person go where e fit check im body for like ten days first im go go place wey b say na only doctor or nurse go fit check am to know wether im get dis kin sickness or not den if e Dey near person den e go make sure say e wear wetin oyinbo Dey call nose mask to take cover im nose and mouth so dat im no go share am to anybody wey dey near am.

Wetin join pesin foots and di ending part of pesin leg togeda na wetin dem dey call ankle. You go fit position di ankle for two way. You fit make am face up. If e face up, e mean say e dey near your body. If you face am down, e be like say e dey far from your body. Wetin come dey affect dis ankle wey e bi say go make pesin attempts to am, pesin ankle fit start to dey pain am or e go fit swell up. Maybe if di pesin go play ball or maybe di pesin fall or maybe di pesin get accident. So anytin fit do am. So wetin pesin fit do if you see say e ankle no dey well? Di pesin fit rest first. But if after di pesin don rest e no still relieve am, e fit use water wey don block well well take put on top of di ankle. If you don do dis two tin and e no still relieve, di pesin go fit use wetin Oyinbo dey call elastic bandage take wrap di ankle. How dem take dey do dis elastic bandage? Di pesin go sidon well. You go come raise di pesin leg small make e no pain am. Den you go start to dey wrap di bandage from di pesin foot wey near e toe. Small small dem go up. You go come use di bandage take cross di leg like say you wan draw number eight. You go come wrap am tight small small but you go make sure say e no too tight so that blood go pass. You go come make di toe dey show small so that you fit dey check am small small, weda di colour dey change or weda e dey swell. If you notice say di colour of di toe dey change, e mean say e too tight. Den na to loose am. Wen you don finish, you go come use pin wey come wit di bandage take hold am make e no loose comot.

Elbow be like bridge for pesin bodi wen connect pesin upper hand. Na im oyinbo dey call am so. Pesin lower arm na im oyinbo dey call fore arm. Na di place wen we dey for pesin bodi wey fit make pesin fit bend im hand or turn im hand. Na wetin dem dey call elbow. Dislocation e mean say di bone wey dey di elbow comot from wia e suppose dey. Wetin fit cause dis kain tin, pesin fit fall use im hand take land ground, most especially wen di pesin fall from place wey dey very very high. Pesin fit get dat kain tin from accident or any kain sport wen di pesin dey do. Maybe im dey play ball, e dey play anoda basketball, any oda sport. Den anoda tin be say e fit use force take bend or twist di elbow anyhow. How pesin go take know say di bone don comot from position for di elbow—di pesin go dey feel serious pain for di elbow. You go notice say di pesin hand e swell or e bend anyhow. Di pesin no go fit move am well. How pesin go take wok on dis elbow dislocation—first of all, make di pesin rest. Wen di pesin rest, e go notice say e no go fit use am well. Den make e get water wey cold wey don block well well, make e put for dat place. Wen e notice say e no still wok, den make e carry imsef go meet doctor. E get di way wey doctor take dey do am—first of all, dem go make sure say di pesin lie down well. Wen di pesin lie down well, den di doctor go come put one of im hand for di lower arm. E go come use di oda hand take press di forw arm of di pesin. Den di hand wey e use take put for di lower arm, e go come dey use im big thumb take dey press am small small. If na only di doctor dey dia and e get pesin wey dey assist am, di pesin wey dey assistance fit use im hand take hold di pesin forw arm. Den di doctor go come use im two thumb take dey press di elbow many many times.

Emergency evacuation na wen pipu need to comot from place wey e be say, somtin wey fit kill pesin dey happun. E fit happun for house, for office, for school, for market, or anywia wey e be say pipu gather. Wetin dey even dey cause dis evacuation? E fit be fire, e fit be flood, e fit be earthquake, fit be say one kain building don dey fall yakata. E fit be terrorist attack so anytin at all. So, wetin be di sign wey go make you evacuate? Wen you don see say dem don blow alarm or evri wia dey smell smoke or water dey enta place wen e no suppose dey or has smell or siren dey blow so dis na wetin you go fit know. And e good make you know all emergency evacuation plan for any place wey you dey. Na em be di first tin to know all di road wen e be say you fit use take run comot wen emergency dey. And e good make you know all emergency assembly ground wey you fit dey wen e be say emergency happun. Emergency exit e still get sign too. E good make you know all di first aid tools wey pesin fit use for any emergency. And e good say anywia wia dem put all dis first aid tool make e no get place wen e be say somtin block am. Make e dey free so dat pesin fit quickly connect am. Den any road wey e be say dem fit use still run comot make dem no still block am wit anytin. If you enta place wey e be say fire dey, e good say make you warn pipu. If you no fit reach out to evribodi, e good make you on di fire alarm. Den if na wia all di door, you fit close am, you close am make you protect anywia wen e be say di smoke no go fit pass. If di smoke don ready dey, e good say make you use your bodi take dey crawl for ordinary ground. No carry anytin if you dey for emergency evacuation. No room. E no good make you use wetin oyinbo dey call lift. If you don dey outside, e no good make you enta dat place wen e be say katakata dey happun until dem don look am say e dey clear bifor you go fit enta am.

Health checkup na when person carry himself go hospital go check im body even if e no dey sick. E dey help di person dey see weda problem don dey e body before e go dey serious. Why e dey important to do dis healt checkup? Na because sey some kind sickness, e dey hide for di body and e nor dey show sign sey dis kind tin dey di body. Den e dey important because of some kind family wey you come from wen get one particular kind of sickness wey den dey see. Anoda important reason be sey, if person lifestyle, if na di type wey dey smoke well well or wey dey drink well well, e good to tek check your body every time. Wetin be di common checkup wey everybody fit do? One of am na to check how di blood dey move, dey waka, dey go for person body, na oyinbo dey call blood pressure. Anoda one be sey, den go check how di sugar dey for di person body, weda e high or e low. Anoda one, den dey call am, oyinbo dey call am cholesterol test. Na to check how di fat dey for your blood, weda e big well well or e small. Anoda general test na to check for your eye, how di eye be. Weda e get cataract, wetin oyinbo dey call cataract or not. Anoda one na to check your weight and BMI. Weda your weight e dey okay or e too much because, if weight too much na wahala, e go lead to pain for di joint, pain for heart and many oda place. Wetin be di particular test wey women go check? Women go check dia breast, weda e get one kind katakata wey den call cancer don start. Oyinbo dey call am mammogram test. Anoda woman test na wetin oyinbo dey call pap smell, den dey call am cervical test. Weda cancer don dey di private part. While for men di common test na postrate. Den dey check weda im postrate e don big well well wey dey block im bladder mek e nor piss well well or weda di postrate don turn cancer.

HIV na di short name of wetin oyinbo dey call Human Immuno Virus. Na virus wen dey attack person system wen dey fight against any infection wen dey wan enter di person body, na oyinbo dey call immune system. E nor dey show for face quick but if person nor treat am e go fit turn to wetin oyinbo dey call Acquired Immuno Deficiency Syndrome. Na dis one na dey scatter di body well well. How HIV tek dey spread? HIV dey spread tru when person use some kind sharp object like blade, needle, clipper wen e be sey dis tin di person wen get am don use am. E dey spread when tru blood transfusion wen don already get dis HIV. E still dey spread tru sex wen den nor use wetin oyinbo dey call condom. E still dey spread from mama to pikin when di pikin dey belle or den dey born am or den dey breastfeed am if di mama get di HIV. How den fit tek prevent dis HIV? One way na to first of all go check yourself for hospital. How e be for your body, weda you get am or you nor get am. Anoda way to prevent HIV na to use wetin oyinbo dey call condom. Condom dey help protect person when person dey sex wit e partner. E dey block di HIV and oda infection to enter di oda person. Anoda way to prevent na to avoid to dey use sharp object wen oda pipu don use. Anoda way na to use wetin oyinbo dey call prep. P.R.E.P na medicine wey person fit take if dem dey at risk of HIV. Anoda way na for pregnant woman wen get HIV to get good treatment so dat e pikin nor go fit carry am.

Anoda way to still prevent HIV to dey waka from one person to anoda na wen di person use condom. E get some kind pipu wen e be sey den no go fit do without sey den nor sleep wit man or woman. All dose kind pipu e good mek den dey use wetin oyinbo dey call condom, so dat if na person wen get am, e no go share am give who im dey sleep wit. Or even if you nor even know weda di person wey you wan sleep wit get di HIV, e good mek you still use di condom, so dat you no go carry dat kind sickness. Anoda way to prevent HIV na to dey use your own sharp object, e no good mek you dey share any sharp object wit anybody. Sharp object like razor, needle, clipper, because dis HIV e nor dey show for face sey dis person get am. Anoda way to still prevent HIV na wetin oyinbo dey call post-exposure profenaisis. E short name na pep, P.E.P. Dis one na treatment to prevent dis kind infection. E dey take twenty-eight days to take di medicine for HIV, so dat e go reduce person wey carry dis kind infection. When e good to use dis pep, wen person get, e sleep wit person wey e nor know sey e get di HIV or di condom wey im dey use, e break. E still good to use dis pep, if di person e dey expose to any sharp object wen mistakely chook am. E still good wen e be sey person wey don pass tru sextual assault, dat is dey use force tek sleep wit di person.

House keeper na person wen e be sey all di room wen dey di hotel and all di clot wen den dey use tek dey spread on top of di bed wen dey di room, den dey dey clean and den dey dey neat. Na dia work be dat one. E still get important role wen den dey play incase fire happen for di hotel. Den fit be di first person to notice sey sometin no dey right. Den fit smell smoke or see fire. Wen den see dat kind tin, na to quick quick go report give any security or fire department wey dey around di hotel. Den go fit still use di alarm wen dey di hotel tek make pipu know sey dis na wetin dey happen. Anoda role wen housekeeper fit play if fire dey happen be sey, den fit still help pipu comot from di hotel because, den sabi all di road wen dey di hotel. Anoda role, den go fit still make sure sey, all di road wen dey di hotel den remove anytin wey block am. Anoda tin wen den go fit still help be sey, if den get proper training on how to fight small fire, den fit still help to tek control di fire before di fire department go come, but, only if e dey safe. If den nor fit use extinguisher or firefighting tool, e good mek den run comot. Anoda tin role wen housekeeper dey play incase of fire be sey, if den get any guest wen e dey sick or elderly, den go fit make sure sey den fit evacuate dat guest and e children very fast. Anoda tin wen housekeeper fit do if den know how to use first aid box den fit still help, any guest or staff wen get injury. Anoda tin wen den fit still do na to still make di pipu dey calm.

E get one kind sickness wen happen in di year twenty nineteen, wen e be sey everywhere go on serious lockdown. Di common name of dis sickenss na oyinbo dey call covid nineteen for short name. But di long name, oyinbo dey call am corona virus disease twenty nineteen. Dis kind disease, e dey come from di virus wen oyinbo dey still dey call severe acute respiratory syndrome corona virus two. Di short name na sars cov two. Dis covid nineteen sickness, e dey spread wen e be sey person wen get am e cough, e sneeze or e talk. Dat cough wen e cough e don mean sey e don release am for air, anybody wen no get am kon absorb dat cough or breat dat cough, dat person go automatically get am because e dey waka for air. How dis covid nineteen tey dey enter di body? E dey enter di body tru person mout, tru person nose and tru person eye. Di first place wen e go enter if e enter person body na tru di person troat. E go first pass tru di person nose, enter to di person troat. E go kon enter go where di lung dey. E go make sure sey di person lung, e swell up and e go hard for di person to tek breat well. If e comot from di lung, e go fit enter di person heart. E go kon make sure sey di person go kon get some kind problem for di heart wen e be sey e heart no go kon dey pump blood well. E go fit move from di heart go kidney, when e reach di kidney e go make sure sey di kidney nor dey work well. E fit comot from dier enter brain, when e enter brain e go kon be like sey di person e dey forget some kind tins, e dey confuse and so many problem wen go still come. How person fit tey protect himself? You go make sure sey you wear wetin oyinbo dey call nose mask to protect your nose and your mout. You go still make sure sey you nor near anybody, anybody at all because you nor know who carry am. You go make sure sey you dey wash your hand wit soap for at least twenty second. You go make sure sey you collect di medicine to protect yourself.

The lungs na one kin thing wey dey pesin chest wey dey make pesin dey fit dey breathe well. Dis COVID-19, when de enter pesin body, e fit affect the lungs. No be to only cause fever, cough or headache. E get the way e go take scatter the pesin lung. E go make am hard to breathe. When the COVID-19 first enter the pesin body, na through the nose or through the mouth. From there, e go go enter e lungs. The virus go con dey attack the small tubes wey dey carry the air inside the lungs — wey oyinbo dey call bronchi and alveoli — wey dey help pesin dey breathe. The virus go scatter the cell wey dey inside the lungs. E go make the body to send plenty white blood cell to start to dey fight am. Now, when dis white blood cell dey fight am, e go con make the lung dey swell. Dis swelling wey the lung dey do, e go mek e go con make sure say the air no go fit pass enter the lung so dat you no go fit dey breathe well. For the lung, e get oxygen wey dey gome out as you dey breathe. When the virus attack, dat swelling when e take happen first of all, the lung no go come fit absorb dat oxygen again. Dat na why pipu wey catch COVID-19 dey first of all complain say dey no go fit breathe well. If the virus continue to dey cause problem for the lung, e fit lead to serious damage like, fluid go con full the lung well well. Dis one na one of the things wey fit lead to wetin oyinbo dey call Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) wey no go allow oxygen reach the body well. Why e be say some pipu suffer more than others? Na because of say their immune system don die well well. Pipu wey e be say get high blood pressure, pipu wey don old, pipu wey get diabetes.

Antibiotics na one kind strong medicine wey dey fight wetin oyinbo dey call pathogenic bacteria, na dis pathogenic bacteria dey cause major sickness for human being body, dis antibiotics e no dey work for virus like cold, na only bacteria nah in e dey wrok for. Wetin antibiotis dey do b sey wen e enta d persin body e go begin dey find d bacteria wey dy find d katakata for d persin body, wen e see d bacteria wey dey cause d katakata e go first of all fit kill am like dway amry dey shoot gun, e go shoot am kpa, e go just die, or e go stop d bacteria make e no dey grow yanfuyanfu, wen d bacteria no fit survive or spread again den dat thing wey dey your body wey dey fight any wahala wetin oyinbo dey call immune system go con finish any small one wey remain for d body, some antibiotics dey target d bacteria one, na like sey dem punch hole for d bacteria skin, odas dey stop d bacteria make e no wetin oyinbo dey call protein wey dey make am dey reproduce egg, naso e b d medicince dey give your body chance to rest and recover, na where antibiotics dey even come from, d first one wey dem discover nah in oyinbo dey call penisilin, e get one scientist wey find am hin name na Alexander flemy, e see sey on kind thing wey dem dey call mold, na one kind fungus wey dey grow, e kill d bacteria for lap by mistake, so na dat mold dem go con extract d penicilin and na dat one na hin b d antibiotics wey dey make, so science dat time naso scientist con dey find plenty antibiotics from different places dem find am for soil, even some bacteria wey dey fight oda bacteria dem go purify am for lab, test am and den turn am to medicine wey pipu fit use.

Cough na di way wey persin body dey use take dey protect hin self e get some kind times wen e b say maybe dust or smoke go enta persin throat or persin chest, and dat thing no suppose dey there na dat time di body go con try commot am, na there cough take dey start, inside persin neck, e get one road wey dey go persin lung, dat road dem dey call am wind pipe or trachea na inside dis road e get small hair wen dey always dey wash dey wetin dey pass, if anything like dust or smoke or food mistakenly enta dat place di body go con shout danger oh, danger dey here oh, so if di body con shout danger dey here, di brain go con collect dat danger wey e shout as signal, e go con quickly tell di body sey oya cough now so dat dat thing wen dey there go commot, naso dey cough reflex take dey start, first of all u go take in one deep breath di air go con enta your lung, next di door wey dey between di throat and di lung nah oyinbo dey call glutis e go close sharp sharp, dat one go trap di air wey don already enta inside di lung, den di chest muscle and di belle muscles go con dey press di lung well well make pressure go build inside am, as di pressure don too much di glutis go con suddenly open all di air go rush commot with full speed na dat full speed wey dem use take push am out wetin dey disturb di throat, na dis whooole wahala wey we dey call cough, sometimes e fit sweet if you cough small, dat one dey normal, but if u dey cough everytime, everytime and your chest con dey pain you make u try go see doctor

Di immune system fo pesin bodi, e bi like soja or army wen dey hep to fait any wahala or enemy or problem or sickness wey dey inside di pesin bodi and di food wey you eat dey sti dey contribute to make dis immune system strong kakaraka, food no be juss to make belle full o na di tin wey dey protect di bodi and disease e get some kind nutrient wen pesin go fine for inside food wen you dey chop e get vitamin C, you go see am for food like orange, lemon, pineapple and even tomatoes. Dis vitamin C dey hep to fait ani kind wahala an e dey make pesin bodi, skin strong well-well, e get anoda nutrient wen dey dey call vitamin D wen dey very important, e dey come from sun, but you fit sti get am from egg, fish like salmon and milk, dis vitamin D e dey build dis immune system an e dey make am dey fight anytin like cold and cough, e get anoda nutrient wey bin zinc you go see am for beans meat and even crayfish dis zinc e dey hep make all injuri wen pesin get make dem heal quick quick and e sti dey hep to fait ani katakata, anoda nutrient na protein dis protein you go see am for meat, fish, egg, beans, mik. Dis protein e dey hep to build pesin bodi well-well an dey repair am too, anoda nutrient na vegetable, you go see am for ugwu, bitter leaf, okro. Dis vegetable e get wetin oyinbo dey call antioxidants, e dey remove ani dorti wen dey di pesin bodi an e dey make our immune system dey strong anoda tin wen good na wata. Wata e good well-well if you dey drink plenti wata your bodi no go quick tire you na dis wata dey hep dey carry all di nutrient go all part of pesin bodi an e dey flush dirty dey commot, too much sugar fri-fri food an even alcohol e dey make dis our immune system dey very-very weak.

Wen pesin dey stretch e bodi e bi like say di pesin dey tell him muscle say, oya o, wake up o, oya o mek una ready o. So stretching na wen you dey pull your bodi small-small dat tin wey you dey do you dey hep your bone you dey mek di muscle mek im relax well as you dey stretch di muscle go first tight but if you hold am. Say you con dey do am every time-every time you go notice say di muscle go come dey relax small-small. Na because muscle get somtin wen oyinbo dey call muscle fiber na dis muscle fiber na dey control how your bodi tek dey move. Wen pesin stretch all dis muscle fiber dey con dey arrange dem sef well-well. Stretching dey hep mek muscle soft e no dey mek am dey dey strong or stiff kakaraka dat is dey one place. If muscle too stif di pesin fi get injury but if you dey stretch am evertime-evertime you go see say di bodi go dey ready to do any tin weda na waka or na run di pesin won run or na dance or even carry load e go dey easy. If pesin dey stretch e bodi every day. Im bodi go begin to dey change small-small. Di muscle go dey long pass bifor and e go con strong too. You go dey move flexible e mean say you fit bend, you fit twist, you fit move sharp-sharp wit out wahala, stretching no be only for spot pipu o even if you dey house or you dey kari pikin or you dey wok from shell, stretching fit hep your back, your leg, your hand, even your neck, juss dey do am small-small no rush, no force am, hold each stretch for like twenty to thirty seconds, breathe well no hold your breathing. You go dey see your bodi go dey feel light and pain go reduce small-small.

Covid-19 na sickness wen dey spread quick. E dey spread well-well for place wen in be say pipu dey dey well-well and di place e no get enough breeze wey dey enter dat place wen pipu dey. All di window dey cova am, so dat kind place dis kind sickness e dey spread for dat place well-well. If pesin wen get covid-19 cough or e sneeze for dat kind place. E get some kind water wen go come out from di pesin mouth and dat water e get wetin dem dey call di virus. if pesin wen stand near dat pesin come breath dat paticular air wen di pesin cough dat pesin wen stand near am e fit getam so e good to cover your mouth and nose anytime you you dey cough or you dey sneeze. Covid-19 fit still dey spread if pesin touch sometin wen di virus e don land on top of am, place like door handle, table or even fone, if you con go touch am den you con use dat your hand tay rub your eye or your nose or you con put am for your mouth u fit still get dat covid-19 dat mek e good mek you wash your hand well-well wit soap or sanitizer. You fit still get covid-19 if you and pesin dey talk for very close place, e no mata say di pesin cough or e sneeze only by talkin and you near dat pesin well-well pesin fit collect dat virus too. Na im mek e good mek pesin dey always wear wetin oyinbo dey call nose mask wen dey cover nose and mouth especially wen e dey outside di house or e dey around pipu wen plenti well-well, na mek e good mek you no stand near pesin well-well because you no even no who carry dis kind virus if you dey sick, mek you stay house, mek you no dey close to pipu, mek you dey wear your mask, mek you wash your hand and mek you stay far from pipu.

If you wan bandage persin hand e good sey make u first of all wash your hand well so dat u no go infect dat injury wey dey d persin hand but if u see am sey water no dey near you u go make sure sey your hand dey clean before u touch d wound then u go need to get a very clean bandage or cloth wey u go fit use take wrap d hand, u fit use any clean cloth if u no get bandage, if d hand wey u wan bandage dey bleed u go make sure sey u stop d bleeding first, before u bandage am u go make sure say u use cloth take hold am tight for like five minutes until d blood stop, but if d blood no stop put small cloth and continue to dey press am, if d hand break, u go make sure d persin hold d hand well, no force d hand make sure sey d hand dey d where d persin chest dey so dat blood no go just dey rush, den u go con take d bandage den start from d persin wrist or where d wound dey naim you go start from, u go warp d bandage two times for under d wrist but make sure sey e no too tight, den u go con wrap am go d hand side like sey e wan draw number eight, as u dey wrap am u go make sure sey d whole wound nah in u dey cover including all d corner corner no leave any part open but no make sure sey d bandage e tight because d blood e need to flow for d hand, wen u don reach d end of d bandage u go tie am well or u go use d pin wey follow d bandage take pin ma, if u use cloth u go make sure sey u tie d cloth well, d hand need to move small, afta u don bandage am u go con check the hand if d finger dey okay, if d finger sey u press am for five minutes, e e no change any colour or d persin fit dey feel hin hand, dat means d bandage e no too tight but if u see am sey d finger turn change colour and d persin no dey fit dey feel hin hand dat means sey d bandage dey tight then e good make u loose am small.

Subcutaneous injection na the kind injection wey e be sey only the pesin fit give im or herself. E no need another pesin to take give am dat injection oh. The injection, e no dey dey like normal injection wey dem dey give for where Oyinbo dey call for the body. Dis new injection, de dey put am for small needle, den na the pesin go con put the injection for one kind soft place wey e dey between e skin and e flesh. Dis soft place fit be the pesin lap wey get enough flesh. Dis place fit be e belle, dis place fit be e hand. So, how de take dey giv dis kind injection? The pesin go make sure sey e hand dey clean. E go first of all wash e hand with soap and water before e touch anything. Den e go arrange the things when e wan use take give imself the injection. The first thing na the medicine container. Oyinbo dey call am medicine vial. Den the second thing na the syringe and the needle. The third thing na cottonwool wey get spirit inside. The fourth thing na any container, when e be sey e fit throw the needle put but you go make sure sey dat dat container pesin e no go fit chuk pesin hand. So, how de fit take dey put dis medicine for the injection. First of all, the pesin go make sure sey, the medicine when dey the container, e go check the expiring date whether e don expire. If e never expire, e go make sure sey, e clean the top of the medicine. E clean am with the cottonwool wey get um alcohol. Den e go con pull air for inside the syringe. The same amount when e be sey be the medicine when e wan put for dat syringe. E go pull air inside. If na zero-point five amount of medicine e wan put for the syringe, dat na the amount of air when e go pull inside. Den e go con take the medicine container push the air, make the medicine fit enter inside the syringe. E go, the pesin go con turn the medicine container upside down, so dat e fit draw the medicine, make the medicine enter inside the syringe. Den when the medicine don enter the syringe, you go con remove am from the mouth of the medicine container den e go remove any air bubble wey dey inside. So dat any air wey dey inside, e fit push am comot. Den the next thing na to con find the place wey the pesin go use take give the injection. If na the lap oh, if na the belle oh, if na the arm oh, the pesin go give the injection. How the pesin go take give the injection? E go first of all pinch the skin so dat e go get small flesh for up. Den the pesin fit give the injection. If na place when e be sey enough fat dey, e fit give am with ninety degree but if the place no too get flesh, when the pesin don pinch am finish, e go con bend the needle like sey e dey forty-five degree. Den you con push the medicine small small inside the body. then when the medicine don finish kpatakpata, the pesin go con pull the needle comot. You go con use the cottonwool take just touch am small. You no go rub am oh. then the next thing na to put dat injection syringe for inside the container. Den find place go throw away am.

Oral vaccine na one kind medicine when de dey give person through e mouth. E no dey like injection wey dey pain. Dis one dey easy to take through mouth. E dey dey one kind small container wey be like sey na water dey inside. Dis kind vaccine, the common ones na polio vaccine and rotavirus vaccine. Dis kind vaccine, e dey help to fight against any serious disease like polio, cholera, rotavirus and other wahala wey dey affect person belle. How de take dey give dis oral vaccine? First of all, you go make sure sey, anybody wey first come take dis oral vaccine, you go explain wetin dis oral vaccine dey do for the body. You go make the pesin understand. Den you wey wan give dis oral vaccine, you go make sure say you wash your hand with soap and water or you use hand sanitizer take clean the hand. You go make sure sey the place wey you wan take give dis oral vaccine, e dey clean well well. The next thing, you go con shake the vaccine small to make sure sey everything wey dey inside am. E mix well. You go con open the small container wey e be like sey water dey inside. Den, you go if na small pikin, you go tell e mama or the person wey carry am make e lie am small or make e carry am put for im lap. Den you wey wan give the person dat oral vaccine, you go con press the pikin mouth small, den you go con use your other hand take squeeze dat small container when e be sey liquid dey inside wey contain the vaccine, cut am, you go con put am for the pikin mouth. No need for the person to go rinse e mouth or chop anything for like thirty minutes. E good make pipu sabi take dis oral vaccine because e dey prevent sickness wey fit spoil life or even kill pesin.

Re-fill syringe mean sey the medicine, all the injection when pesin wan give imself, e don already put am inside the syringe. No need for am to put the medicine again inside the syringe when you wan use am. If na wetin the pesin fit do, e fit put am for inside syringe den keep am for fridge. When the time don reach for am to use am, e go first of all collect am from the fridge. For like thirty minutes make e dey ground until you use am. So dis kind re-fill syringe, de dey use am for injection wey de dey give for body when e be sey e no dey strong like muscle. De fit give am for belle or for pesin lap or for pesin hand. How pesin take dey give dis refill injection in in subcutaneous way? The pesin go make sure sey e hand clean. E fit use hand sanitizer take clean am or e fit use soap and water take make sure sey e dey clean. Den e go con carry the refilled syringe. First of all, if e carry dat refill syringe, e go make sure sey, the medicine wey dey inside never expire. The pesin go look am well weda the colour wey dey inside the colour of the medicine weda e don change or e get some kind things wey don dey form inside. If the pesin notice dis kind thing inside dat refill syringe, e no good make the person use am again Den, when the pesin don notice sey, the medicine wey dey inside the syringe nothing do am, e dey clear. Den the pesin go con find the place when e wan use take give dis injection. E fit use e belle. If pesin wan use e belle, e go make sure sey e dey far from the pesin bonbon, wetin Oyinbo dey call navel. Make e no near am. Den e go con use cottonwool wen get alcohol take clean the place small. When e don clean the place small, you go con pinch dat place small, put the injection inside dat place wey you don pinch small like sey e hold the injection like pen sey e wan write. Den, the pesin go con release the injection for im body. When e don release the injection for the body, den e go con remove am. Den put dat syringe when e don use finish for inside container when e fit throw away

Weight na the size of pesin body. When pesin body don big pass wetin e suppose be, den the pesin don get plenty weight or e body don fat well well. And dis kind one fit cause katakata for the body. Katakata like problem for the heart. The pesin fit no dey breadth well because the weight don too much. Wey go con dey block some kind vessle wey dey carry the blood dey go part of the body. Dis kind weight fit still dey make pesin dey dey quick dey tire. E fit still make pesin joint dey dey pain am well well. So, how pesin fit take lose weight well well. First of all, the pesin go look the kind food wey e dey chop. If na person wey dey chop well well, e go reduce am. E no go dey eat plenty things like the way e dey eat before. If e dey eat food like rice, bread, dey take food wey de dey fry well well, pesin go try reduce am small. The pesin go con dey eat more of fruit, vegetable and small small food. E no go dey eat for night. Den another way to take lose weight na when the pesin dey drink plenty water. When e drink plenty water, e go make the belle quick full, wey no go amke the person eat plenty food for the belle again. Another way to lose weight na to do small small exercise for the body. If e, if pesin fit dey waka well well. Maybe like thirty minutes every day. E fit dey climb staircase, if the pesin get staircase for im compound or e fit still dey dance like twenty to thirty minutes every day. Den another way to lose na for the pesin to take sleep well. If pesin fit sleep like six to eight hours every night, dat thing still dey help to lose weight because pesin wey no dey fit dey sleep, dat thing still dey make pesin still dey get body well well. So, e good sey make you take note of how your body take dey fat so dat katakata no go dey.

na one kaind natural disaster wen de hapun for part of africa nigeria as a country still dey experience some kind fload e get one state wenin them dey call borno state wen flood affect well well for dat state some pipo don even run comot from dia hause because of flood dey no dey do farm again some people no get where to sleep again dey dey suffer some kain government and some NGO don still come do small tin there, dem carry food, water go give some of di people wen this flood don take happen but e no dey reach everybody so some people go still dey wait some children dey sleep for open ground some people dey sick because of di kind dirty water wen dey dey drink some volunteer don carry medicine still give people wen dey sick dem talk say make people boil water before dem drink but people no even get stov or even firewood di tin add Bornu no be dey no dey new to wahala boko haram wahala still dey now flood don join again some farmers don cry all their crop e don waste dem no no wetin dem go shop this year dem dey beg for help if help no quick come hunger dey di town already for some place people come together come elp one another dem sharek cloth dem build ten t for people wen no get house na good tin be that we go need more of that kind unity plenty people still dey leave for camp camp no sweet mosquito full there water no dey enou some children never even go school since this flood happen rain fit still fall again people dey fear dem no wan suffer again government suppose plan how di people go take do make dem put early warning if rain wan fall make people no quick so that dem go no how dem go do follow.

breastfeeding na di better way wen e be say mama wen born pikin fit give ea pikin food e dey good well well o becos dis breast meek e get everitin wen e be say di pikin need for am to take grow make we talk small tips wen mama fit do as dey dey give dia pikin breast one tin for mama na for di mama to relax her mind make she no dey fear make she no dey worry becos if she dey fear or dey worry em meek e no go dey flow well o anoda tips wen mama fit do na for her to dey drink plenty plenty water so that di bodi e no go struggle to dey make plenty meek another tips for mama na for dem to dey shop beta beta food, food wen get all di nutrients all the sweet sweet tins wen di pikin need to take grow another tips na for di mama not to dey skip breastfeeding at all at all make di mama make sure say she dey give di pikin breast like two to three hours if pikin dey cry or dey put han for mouth e means say dat pikin don dey hungry o, another tips na for di mama to dey clean her nipple were di pikin take dey put e mouth suck dis breast no be to clean am wit strong soap o but to use water take wash am small becos of dirty, another tips na if mama notice say e breast dey pain am make e just use warm water take touch am small but e fit see say di pain don too plenty well well make she carry herself go give nurse or doctor den make e make mama make sure say she no dey use only one breast take dey give pikin food make e dey shange am from time to time e get different positions wen e be say mama fit give pikin breast e get one way dem dey call football old dat one e good for mama wen e be say dey tear their belle take bring di pikin come outside and mama wen e be say their breast e big well well dis kin one di mama go old di pikin like say e old ball for under her arm di baby leg go come dey back of him mama and e head go come dey near di breast wen she wan use take give e pikin another method na dey dey call cross credol old dis one di you go old di pikin and di pikin with your opposite hand if baby dey suck left breast you go make sure say you use your right hand take support di baby dis position good for baby wen just newly dey learn how to suck

shoking adult mean say dat big pesin wen de call mama or papa or uncle or aunty maybe di persin dey shop food di food con too big pass e throat e no go fi swalo am or di pesin mistakely swalo sometin wen him no suppose swallow so dat tin weycom dey e throat go com make am no dey fit dey breath well and as e no dey fit dey breath well e no go com fit dey talk e na so di person go just old him neck becos of dat tin wen block e throat na so e go open e mouth wide e go dey try to make sure say make e bring dat tin come outside but e no dey fit bring am out so wen you see person wen dey try to breath e dey hold e neck e dey try to do one or two tins e no dey fit dey do am you way dey there make you no fear you fit help am do one or two tins first of all you go ask am weda e dey ok if e no fit talk den make you help am sharp sharp becos him matter e don pass be careful den you go come tell am say you wan help am make sure say you dey calm am down so dat e no go dey fear you go come stand for di person back den you go come tell di person make e bend come front small another step wen you go come do you go come give am five strong slap for him back you go use your hand slap am between wetin oyibo dey call shoulder blade dat space wey dey in between him two shoulder you go come tap am reach five times wen you reach five times check if e don spit di tin come out but if e never spite am come out you go come do wetin oyibo dey call abdominal trust you go still stand for the person back you go come wrap your hand around di person waist one hand go form fist you go come put am just above di person belle den you go come use your other hand take hold di fist den you go come dey press am in and out in and out like say you dey try push sometin from him belle go e throat you go do dis tin reach like five times but if after you don do am say e no still work you go come make sure say you call for emergency help becos him matter don pass be careful.

water contamination mean say dirty or dangerous tins don enta water wen pesin suppose you take drink or use take cook or use take baff dis kin water fit dey smell e fit no clear or e fit clear e fit look clean but e still get some kind dirty dirty tins wen dey inside contamination fit happen wen e be say dis dirty tin like toilet water or chemical wen dey come from factory or water from gutter fit enter di river or well or bore hole sometimes wen rain fall e go come carry dis dirty from ground enta dis clean water way wen people dey use take dey drink some people dey shit or dey piss for bush wen near water the tin go come wash enta inside di water wen pesin wan drink sometimes some people go troway waste inside river all this kind na way way be say water fit spoil and if persond drink that kind water or use am take brush teeth e fit cause serious sickness water born disease na sickness wen be say pesin go get wen him drink water wen dirty well well dem dey serious and fit even kill pesin if pesin no quick treat am one common water born disease na dey call cholera na diarrhea and vomiting dis cholera dey cause pesin go dey shit anyhow and him body go dey weak am sometimes e fit kill pesin wetin hours if dem no give am treatment anoda tin wen dis water born disease dey cause na thyroid fever this one get headache high fever belle go dey pain di pesin thyroid fit last many days if dem no treat am too anoda pesin fit get from dis kind water na discentry e dey cause blood or mucus for shit serious pain go dey pesin belle and fever dis discentry dey spread wen pesin drink or shop any tin wen get gems from anoda pesin shit

Ebola na serious viros when fit make pesin die quick if dem not quick treat dat person dis viros dey cause sickness wen doctors dey call Ebola virus disease dis sickness e dey make pesin dey fit feel some kind headache well well all di pesin body go dey pain am all di body go dey weak later if e don serious well well di pesin go come dey vomit all di food wen dey inside him belle na so e go dey shit anyhow him nose go dey bring blood so some people dey die witin few days if dem no treats di pesin well how pesin take dey get dis Ebola Ebola dey too dey get am if pesin touch di blood di sweat di spite di vomit di fluid or di shit of pesin wen don already get dis sickness wen dey dey call Ebola virus sickness if you dey take care of pesin wen get Ebola and you no wear wetin go protect you your bodi protect your hand protect your face you wen dem treat dat pesin you go fit catch am even if di pesin don die you fit still catch am if you touch di bodi without you protecting yourself anoda way wen pesin fit get am na from animal if you touch or shop raw meet from animal wen get Ebola you fit still get di virus some people dey go hunt animal for bush if dem touche died animal wen get Ebola e go fit infect dem e no dey spread through air like common cold e mean say if pesin way get Ebola cough or sneeze and you no touche di pesin or wetin come out from their bodi you no go get dat sickness na only if you touch di pesin bodi fluid how pesin go fit protect no touche no carry touche di pesin wen dey sick or wen den vomit or wen dey bleed if you must help dat pesin make you make sure say you wear wetin go protect hand your bodi and your face den anoda tin make you no kind dey shop any how meat wen dem kill for bush becos you no no which animal be which

bone na wen pesin bodi e touch wire or wetin hot e fit be say na otwater wen dey go come peel pesin bodi or him skin sometimes e fit be say na electric or chemical e burn di pesin body so e get different types of burn we get di first second and third deree burn di first degree burn na just small burn wen e be say otwater fit just pour untop of di pesin bodi di skin go just red e go just pain di pesin but e no go peel but wen e be say second degree burn wen e be second degree burn di skin go come peel and e go come swell and e go dey pain di pesin well well wen e bi third degree burn na dis one na dey serious everywhere go dey black or e go dey white pesin fit no feel pain at first becos di skin don damage well well day on dey need to rush di pesin go hospital quick quick if pesin burn body make you no fear or panic you go first of all carry di pesin comot from di tin way burn am if na fire you go use water or cover am wit thick clothe make di fire off den you go come put di pesin for place wen dey cold or for cold water no bi ice o just cold water leave am for there like ten to fifteen minutes if you no get place wey be like say water dey rush well well make you use clean clothe wen you don soak wit water take press di place just put di cloth on top di place way don burn make de no rob oil or butter or toot place toothpaste for di place way don burn if di skin tear or e open no touche am wit dirty hand use clean cloth take cover am small if pesin dey feel pain make you am paracetamol if di bone big or di pesin na small na pikin way burn e face or private part make you carry am go hospital quick quick if na electric burn make you off di light first before you touche di pesin dey fit get inside injury wen you no go see so carry di pesin go hospital

bleeding na wen e be say blood dey comot from pesin bodi dis blood we fit be say di pesin e don wound himself or maybe e mistakely ot himself or maybe mistakely fall so if di blood way dey come out from pesin bodi plenty well well or na small one most especially if e plenty well well you way dey around am make you help dat pesin becos dat blood way dey come out pesin fit faint or fit die becos e plenty well well so how you go take help dat pesin way dey dat kind situation you way wan help am go first of all calm down you no go fear you go tell di pesin make e sit down or make e lie down den you go come find di main place way di bleeding take dey happen when you don see di place you go find clean cloth wen you fit get take wrap di place den you go come dey press di cloth on top of di place blood dey comot you go make sure say you dey press am well well so dat di blood go quick stop but if you notice say as you dey press am di blood e still dey rush well well you go add anoda cloth on top of am dey press am dey press am you still dey press am but you still di blood still dey come out you go come use oyibo dey call am tummy belt but if you no get tummy belt around you anything way you fit use take tie di top of dat place wen e bi say di blood dey pump dey comot wen you don tie di place you go come still dey look weda di blood plenty if you notice di blood still dey pump well well you go try run call for help cos dis one done pass be careful you go becos if you notice say di pesin dey bleed for nose you go make sure say di pesin sitdown make e bend e face come from front small you go come you go come fish di nose for like five minutes you no go tell di person make e lie down or bend down so you go do like dat until you carry dat pesin go hospital

Emergency safety na wetin pesin suppose sabi do to save pesin life in case some kind katakata happen around am katakata fit be fir e fit be accident e fit be earthquake e fit be sickness wen dey serious and e good say every pikin suppose sabi dis emergency safety di first tin teach any pikin na emergency number anytime dat pikin dey pass through anytin emergency e good say di pikin sabi di number way e suppose call anoda tin di pikin. suppose learn na him papa and mama phone number or e guidance way e dey follow stay with e phone number anoda emergency safety way di pikin suppose sabi na di place wen dem dey stay di name of di place di address anoda tin di pikin suppose sabi na to no were and were di pikin fit find you in case of anytin emergency den na for you to still teach di pikin if na fire emergency na to teach di pikin say make di pikin run wit him leg go outside make e no stay inside e fit still say di house e full wit so so smoke or make e no go hide for one place den anoda to to teach am be say anytime e see any emergency make e call any adult way dey near or make e go anyplace way dey safe, anoda tin to teach am na first aid you fit show am how to use first aid no need to use big grammar just teach am small small, anoda tin na to teach am how to call for help or if pesin dey call for help wetin pikin go answer and wetin di pikin go do so emergency safety na sometin way everybodi even pikin suppose sabi

cold na one kind common sickness wen e be say pesin fit get wen virus e enta e pesin bodi most especially if e weather e cold well well or di pesin no too dey strong anytime pesin get cold na so all him bodi go dey weak him bodi go dey hot him nose go dey block e go be like say water dey rush for di nose e throat fit dey scratch am e fit dey sneeze anyhow anyhow no bi big sickness o but e fit make pesin no fit do anything well to treat cold first of all you go tell di pesin make e rest bodi need to rest well so dat e go get strength take fight di virus wen dey cos dis cold anoda tin di pesin fit do na to drink plenty plenty water becos na di water go clear pesin throat and e go make di bodi get plenty water di pesin fit drink water wey hot small and you fit add small honey and lemon na dat go come make di throat dey calm or e go fit see help take fight di cold anoda tin wen fit still fight cold na wen di pesin eat food wen get beta beta tins wen dey dey call nutrient na dis nutrient na dey make di immune system of di pesin dey sobobo food like orange pineapple pawpaw all dis kin food get vitamin c and dis vitamin fit elp di bodi fight dis sickness if di pesin nose block make you boil hot water put small metulato or wetin dey dey call balm inside cover di pesin head with cloth and make di pesin start to dry breath dat water and di balm in and out dat tin go help make di nose clear if di pesin dey cough make e drink warm water too if after three to five days di pesin bodi no still dey well e good make di pesin go hospital o make doctor treat am well.

cut and grace na wen e bi say pesin skin tear if e bi say di skin way tear e deep well well dat means na cut bi dat but di skin wey tear na just ontop of di skin e dey just get small scratch na grace dem dey call am dis kin tin fit happen if pesin fall or e use sharp tin mistakely cut himself or scratch him bodi on some kin place wen dey raw how pesin go fit take treat cut or grace I first tin na to wash well and before you touch e wound den di second tin if you get hand glove e good make you wear di hand glove so dat you no go carry dirty enter dat wound den you come check di wound if e bleed well well if e bleed you go come use cloth press am like for five minutes so dat di bleeding go stop if di bleeding stop you go come use clean you go come clean di wound wit clean water but if you notice some kin dirty dey di wound first of all you go try remove am wit water no use soap or con go use any strong tin come remove am becos dat tin fit damage or kill di di more after you don clean am you go come dry am wit dry cloth or wit tissue no rob am strong den you go come cover di wound wit plasta or bandage na dis one go protect dirty and e go make e di healing process dey quick well well you go come dey check di wound everyday if di bandage dirty you go change am but if you see say di place e swel e dey red gather some kin pulse around am e good make you go see doctor becos e fit don turn infection if di cut e deep or di bleeding no stop e go make you tell dat pesin make e go hospital.

e get particular numba wen e be say youman being bodi suppose hot reach if pesin body hot pass thirty eight degree e mean say di pesin don get fever how you take dey no say di pesin get fever di pesin bodi cold go dey catch am na so e head go dey pand like say na there dey dey pound molter all e bodi go dey pain am or e dey weak wetin you go do if you notice di pesin get fever di first tin na to tell di person say make e rest well becos e bodi e need strength to fight wetin dey cause den anoda tin na to give di pesin plenty water or drink fever fit make pesin lose many water for di bodi so you go need to give dat pesin plenty water so dat e bodi no he dry up water anoda tin way you go fit do na to cold him bodi small small becos if pesin bodi don dey otu well well e no good dat otness fit dey drink di pesin bodi so you go use wet towel soak am for water put am for di pesin head or you fit dey use dat wot e cloth you soak for water take dey touch di pesin bodi so dat di otness go calm down if di pesin dey uncomfortable or di fever I well well you fit still give di pesin medicine like paracetamol but na only di dose wen dey correct no go mix plenty medicine go give di pesin if you come notice say dis fever dey pass like two or three days or e come wit some kind rashes or di pesin no dey fit dey breath well well e na di time wen you fit carry di pesin go ive doctor make doctor andle di pesin well.

Iglo na one kin small house wen e be say pesin fit build for place wen dey cold well well e get some kin place for dis world wen dey cold well well like artatical awesome part of Canada and Alaska, how dey take dey build dis iglo dey go use di snow wen dey cause dis cold for their place dem go pack am together put am round in shape like half ball den dey go come put small door wen e be say pesin fit pass enter inside or come outside even do di cold dey outside well well dem build di iglo in a way wen e say pesin enter inside e body go dey warm na dis people wen their place cold dey dey well people like di Eskimos them dey call dem Inuit na dem sabi build dis Iglo pass becos dem don dey use am since since why because for winter cold fit kill pesin if e no get better place to stay so na di iglo dey help keep di bodi warm because snow dey track heat inside so e dey protect pesin from strong weed and freezing cold if pesin still lost for place wen e be say snow dey fall well well or mountain wen dey cold and dey no get ten t or house to stay first build dis iglo sharp sharp wit their hand or any small tool wen dey get nabi di emergency shelta dey dey call di iglo or some times before dis rescue people go goo come dem go still build dis Iglo to rest or to keep any sick pesin warm until help go come Iglo dey save life because cold fit kill pesin or fit even make pesin faint but once dis people enter di iglo their bodi go dey warm dey go fit eat inside dey go fit sleep without too much cold some even fit put small lamp inside wen go still make di pesin dey warm.

wen you as a mother notice say you don get belle e good say make you carry yourself go any government or private recognize hospital go register dat belle wen you don register di belle wit di hospital finish dem go come give you one card wen dem dey call antinetal card na dat card you come dey use come di hospital every time to come sheck your pikin and to sheck their bodi wether dem dey ok wen di time don reach for you to born dat pikin e get some kind tin way you carry go di hospital you as a mama you go make sure say dat card wen di hospital give you you bring am come den you go bring any of her wen you fit use before and after you don born di pikin so you fit use take cover yourself and your pikin you fit still bring any kind of better breazia wen you fit wear wen e go dey easy for you to use give pikin breast den you go come bring maternity pad wen dey fit use after you don born pikin because of di blood wen go come out from e body anoda tin wen you go bring na to bring disposable pant or any kind underwear way you fit wear after you don born you fit still bring tooth brush tooth paste, bathing soap, towel you fit still bring snacks wen you fit eat to get energy you fit still bring flask or water bottle wen fit keep di water hot so dat you fit still dey hydrated den for pikin way you go born you go make sure say you carry better cloth wen e be say di hospital tell you say na di kind cloth na pikin dey wear den you go come bring blanket way dey fit use take wrap di pikin if dey born am you fit still bring diaper wen di pikin go wear wen you don born am you fit still bring baby wiper and cotton wool wen dey go use take clean di pikin after you don born am you fit still bring baby towell, baby soap, baby comb and brush baby oil, methylated spirit to also clean di buobuo of di pikin wen dey born now.

inborn health assessment na wen any earth worker go waka come your house or if na office you dey or anywhere you dey to come check check how your bodi dey wether e ok dis one dey no need to go hospital go sheck am dey go help you sheck your blood pressure, your sugar level, how you dey breath den dey go come ask you some kind question wen dey concerning your earth dem go ask if you dey take your medicine o or if anytin dey worry you wen e never talk about sometimes you fit get some kind small small sickness wen you no go sabi say e dey your body na dis earth worker go fit help to find am early so dat you go fit treat am quick quick before e go serious well well no be say you dey sick some kind times o but dis health worker go just make sure say your earth e balance dem fit help you plan how you fit take chop well or sleep well or dey active small small if you need doctor to take follow up wit you den dem go come help you book any appointment or make any arrangement wit dat doctor this in health assessment no dey too take long o atleast like one hour or less dey done finish e no mean say you you go come stop to dey see your normal doctor dis one na just extra care help to keep your body strong na your health dem care about na why dem dey come meet you for house so if dem call make you try answer eif dem say make you shoose day and time make you pick di one way good for you and if you get question e good make you ask dem make dem go answer you well dey still dey look how convenient e go be for you so dat you go fit do anything or ask any question way dey bother you concerning your health.

Hiv na one kind virus way fit enter pesin bodi if di pesin no dey careful becos dis Hiv na sickness wen e be say e no dey show for pesin face say pesin get am so wetin be prevention prevention na to make sure say di tins wen pesin go do so dat e no go carry dis Hiv enter bodi, di first prevention for Hiv na dey dey call abstinence e means say di pesin e no go find or follow any bodi sleep wit wether na man or na woman becos pesin way you sleep wit you no no wether di pesin get dis Hiv or not so to prevent am make you no get am e good say make you abstain from am but if you dey sexually active e good make you use wetin dem dey call condom if you wan follow either man or woman sleep make you use condom well make sure say no be di one wen don expire and make sure say you no how to wear am condom dey help to block d virus make e no enter pesin bodii another way to prevent Hiv na for you to still know your status wether you don get am or you never get am so e good say make yo carry yourself go hospital check yourself wether you get am if you don marry or you never if you don marry say you get husband or wife e good make una two carry una self go check am then another way to prevent am na wetin dem dey call am crian expo na one kind small medicine when e bi say pesin fit dey take am every day to protect e body make e no carry this Hiv e fit reduce di risk of you getting di HIV.

Mental het na how pesin take dey raise im well, how e take dey feel, and how e take dey behave well. If pesin mental het dey okay, di pesin fit work well, e fit relate with pipu well, and e go come dey enjoy life well well. Mental het no mean say pesin dey mad, e mean say im mind e dey well, e dey balance. Sometimes, e fit get as e be. You fit dey vess, or your you don tire, or you dey wori you dey worried. Na normal tin, but when dis tin e don too mush mean say you come dey tink am well well sotey di tin come dey affect your daily life. Na dea you go need epp. Mental het dey important like di way we dey take care of our body het. Like if you get headache you go take medicine. But if your mind e hevi well well, you suppose find person wen you go fit talk to. No dey keep evritin for inside your mind. Talk to friend, talk to family, if na wetin dey serious, you fit talk to doctor. Mental het problem e fit happun to anybody no be cos. Na na why e good make we dey shek on each oda. Mental het awareness mean say we dey try tell pipu say make dem sabi dis tin, make dem no dey shem to tok if dey no dey okay. Make dem know say epp dey. Make we stop to dey laff pesin wen dey go through mental wahala, na support dem need. For school, for house, for work make we dey talk about mental het. Make we teach our pikin say e dey okay to cry, e dey okay to tok, e dey okay to rest. No be evri day pesin dey dey strong and no be evri time you go fit handle tins on your own. So make we open awa mouth, make we open awa hat and make we lis ten to each oda because when awa mind dey okay, evri tin go dey beta and na so life go sweet well well.

Mental het na big matter for society, e dey important like awa physical bodi. If pesin mind no dey okay, e go hard for dat pesin to live life well. Some pipu dey waka wit dia mind wen dey heavy, but dem no go tok, dey go just dey smile. If e dey feel like say you no go fit cope again, abeg find pesin tok to. Tok no be sign say you weak well well, e mean say you strong reach to find epp. Sometimes, di wahala e fit come from work, or house or even money. E fit make you dey fear or make you dey vess everytime. Na sign say your mind e need rest. No be only mad pesin dey get mental problem o, anybody fit get am, even sumol pikin, even pipu wen dey laff for outside. Sometimes, pesin go just tire for life, e no go even know why e dey cry. Dis one na mental stress. Safety no be only seatbelt and helmet, e mean say you suppose protect your mind. Make you sleep well, make you shop beta food, make you avoid to dey tink plenty. If Wahala too mush, make you pause fes. Find pesin to follow tok to. If you see say pesin wen dey act somehow, no laff, no laff am, no call am say di pesin don dey craze, make you epp am. Ask am how e dey feel. Sometimes, dat little kweshon e fit save life. No use drug take cover pain, e no go epp o. E go only make matter worse. Drug no go fit sove mental wahala. Na love, care, and good support system na go fit hepp. No dey shame to go hospital. Na di same way you go hospital if leg break, na so you go if your mind break. Even strong pipu dey break down. Mental het na everyday matter. You fit dey okay today, tomorrow you no dey okay. E fit happun to anybody. So make we dey kind to each oda, make we dey patient, make we dey shek on all awa friends.

Dey get plenty pipu wen dey drink water wey no clean, and dis water wey no clean fit make dem sick. But scientist and het wokas, dey don sabi how dey go fit do shek shek and track all dis tiny germs wen dey dey inside water. Dem go collect some sumol water from well or river or tap or from some sachet water. Dem go come carry am go lab. For lab, dem get special tool wen dem go use take see all di tiny germs. These germs no dey show for face wit ordinary eye. One common germ wen dem dey always dey find for inside water wey no clean, na oyibo dey call E. coli. If E coli dey inside water, e mean say pesin shit put for di water, or anima shit put enter inside di water. Dat kain water e no dey safe to drink or to even use am cook. So how dis scientist or het wokas take dey see dis germ? Dey go pour di water wen dem collect from all dose tap or river or sachet water, dem go pour am put for one place wey Oyibo dey call growt plate. If any germs dey inside dat water, e go begin to dey grow after some time. Some go still change color, some go form sumol sumol tin wen be like dot dot dot. From there, dem go fit know say dis kain germ dey di water. Another way wen dem take dey test water wey no clean na when dem use chemical wen Oyibo dey call DNA or RNA of microbes. Na technology dem take dey use to dey do this one. Dis one dey sharp well well and e dey quick. Once dem see say di germ DNA, dem fit tell if di water dey safe to drink or not.

Mobile het unit na one new way wen dey help pipu wen dey stay for county get better het care. Dem be special kain of vehicles wen dey waka for one community area to anoda to make sure say pipu get beta het. Instead of di pipu to come from di community to hospital, na dis mobile unit go go meet dem for where dem stay. Dem fit be like bus wen don turn clinic. Di mobile het unit dey go place wen pipu no fit travel go hospital or clinic. Dis one dey epp pipu wen still dey far or pipu wey no get enough money to take enter moto come reach where hospital dey. Inside di mobile healt unit, you go see doctor, nurse and any oda het care wokas. Dem go provide tins like shekup, give pipu medicine, epp pipu with het problem, and make sure say evribodi dey alright. Di mobile het unit dey important bekos sometimes pipu no dey go hospital until di sickness wen dey dia body e strong well well. But wit dis kain mobile service, pipu fit see doctor fas fas before di sickness go strong. Dis also dey epp stop sickness to dey waka from one place to de oda if pipu fit casham early. county go use dis kain service epp plenty pipu, especially pipu wey no get enough het service wey dey near dem. Di plan na to make sure say even di most remote areas for county fit get hep. So, di mobile het unit na very important way wen county dey use to make sure say evribodi get access to good het care, no mata wey dey dey stay, or where dia place far from di hospital

Mobile medical unit na like hospital wen dem fit dey carry from one place to di oda. Na moto or sumol bus or van wen dem fit convert or shange to hospital. E dey carry doctor, nurse, medicine and sumol equipment wen dem dey fit use treat reach pipu for place wen dey be say dey no get hospital. This kain mobile clinic dey waka dey enter village, market, school, or even camp wey pipu dey stay. E dey hep pipu wey no fit travel go where hospital dey or dem no get transport to go hospital. Dey fit check blood pressure, sugar level and treat some kain sumol malaria, cough, give injection for inside dat mobile vehicle. Dem fit even do some kain test or give sumol advice about how to take of pikin. E dey e dey good for in case of emergency or disaster. If flood happun and pipu no fit reach hospital, dis mobile unit go reach dem, dem go treat wound, give dem water, and do some kain sumol sumol treatment. E no big like hospital, but e dey try hep pipu sharp sharp. Some even dey give family planning, dey do eye shek, dey give glass glasses for pipu mek dem fit see well. Some dey do vasine for pikin, or even give medicine to prevent sickness. Govment, NGO or church dem fit get am, sometimes e dey free or dey go collect sumol money from pipu. E dey hep reduce crowd for hospital bekos e dey carry care dey go reach pipu for dia house or village. E dey save life bekos time no go waste before epp go come. So na so mobile medical unit be. E dey quick to epp pipu wey no fit go hospital.

Nutrient na wetin dey inside food wen dey epp pesin body dey grow well dey get power take dey do some kain tins and e dey make di bodi dey strong kakaraka. Everytime pesin shop food, e dey give di bodi nutrient. E get different type of nutrient wey awa bodi need from di kain food wen we dey shop. Di first nutrient na carbohydrate. Dis one na di food wen dey give us energy wen dey give di bodi power e dey give us strengt make pesin work or play or waka. You fit find dis kain carbohydrate for food like rice, yam, garri, bread. Anoda nutrient wen di bodi need na dey dey call protein. Protein dey epp to build di bodi. E dey repair anywhere wen don break for di bodi, like when pesin get wound or when pesin dey grow. Food wen get protein na meat, fish, egg, beans, milk. Anoda nutrient wen di bodi need na fat and oil. Dis one too dey give us energy, but e strong pass carbohydrate na sumol fat di bodi need o. If fat too plenty for di bodi, e no still good. So fat dey epp to protect di organ for di bodi. You fit see fat nutrient or red oil, butter, coconut or even meat wen get oil. Anoda nutrient na vitamin. E get plenty vitamins wen di body need for di bodi. Dis vitamin e dey hep pesin eye, e skin and ie blood and even e bone make e dey dey well. You fit get vitamins for food like fruits and vegetable like orange, carrot, mango, tomato, leaf. Anoda nutrient wen di bodi need na water. Water no be food, but e dey very important. Water dey epp carry all dis sweet sweet nutrients wen we dey talk of since dey go evri part of pesin bodi. E dey hep pesin dey sweat, dey shit well, dey make di body dey cold. If you no drink water, your body go dry and you fit fall sick.